Paɣaba n galisi ʒi bi taha ʒiya taha maa kom nyɛla zaɣ piɛla ka paɣaba maa puuni so yɛ daliya ka di kom nyɛ zaɣ ʒiɛ ka yino dini kom nyɛ zaɣ vakaɣali bi sola chinchina ka yino gbubi guuka

Paɣaba n bɛ salin boɣali ni bi gbubila ŋmana n bɛ salin boɣali maa ni kom maa nyɛla ko bayaɣati ka bi shab yɛ daliya ʒiɛhi ka bi mali gbambihi n timdi kom maa puuni